Tsimbogo tsili aa tsama khunywa kameetsi tsili khukhwinyaya tsili khuba nga tsikobolayo khukhwaya bunyaasi tsimbogo tsino tsimali khugachi waliyo shitsakha she bisaala shikali.

Bakhaasi ne umwana bali aa bemile ambi ne esi bakhupa kamadala kesi baba nga bakulisilakho tsinyenyi, tsinyanya ne tsinyenyi tsintsindi, bilala babira asi bali'a bsanyukhile

Ano kumukhosi kumubalayi kumwene kwabirira a'a akari ekamayindi luwande ne luwande kamayindi kamalayi kamamiliyu kakhupa ni buyunzu karakho nasimya

Ano Liguje inguje ili mubisaala, bisaala bino bilikho busafu yebisilemu yaa yalolelele busafu inguje imali ilikho kamoolu kumunwa ni tsimoni ilikho ubwoya bumali.

Tsintsu tsesi babumba buusa baba nga babumbila liloba khungaki batsikulisa bunyaasi tsiliha khulwanyi khwabwe khulikho bunyaasi inyuma wawe iliyo kamatoore ni bisaala

Umusaani ali aa' wekhaale aa' khushuma shiba nga shinaba kimisweater ali khukhwesa i'wuutsi e'ngise mushuma shino noluvanyuma shibe nga shinaba, shimuyetakho khunaba kumusweater

Liduka bali wakha e rangi yanabinzali bakhupakho bifananyi, ili awa waliwo shisaala i'burangisi walyo umundu wemile aa' ni lugudo lubirila a'ano a'burangisi kumunyakasa kwabirana khungaki

Kumukhono kwo'omwaana umungaalye umufwiti ni kukundi kwo'omundu umukhulu bawambanile mukhoono ate kwakha khuba mayi womwana ayu umuwambile.

Babaana bekhaana ni besinde bali aa' basanyukhile paka mutwela ali i'taayi yo ali atwela ni babasho ta, i'nyuma wabwe, ni bano bali atwela a'ano basanyukhile bali mwisanyu likali khundulo waliwo shitsakha she'bisaala

Yuno umusaani wakwarire i'mbale imali shangaki siwanga, wakwarire i'ngofila ali mukuunda ali khuba nga enamilila asisakula kumusiru mukuunda.